ci xaalis bi mais dafa ne <inhales> képp ku bokk ci projet bi te nga bokk ci liggéey communautaire PAM da lay jàppale ci wàllu <hesitation> transfert monétaire maanaam PAM dafa ne nawet dafa métti te baykat période bu gën a métti ci moom mooy nawet parce que day bay <noise> te léeg-léeg sax du am lu muy lu muy dundee moo tax PAM ne à côté de dama leen di defal transfert monétaire <inhales> maanaam ñu yónni leen xaalis su ko defee ngeen am benn tranquilité d' esprit pour ngeen mën a dem liggéey loolu moo waral donc daaw ñi bokkoon ci programme bi mooy les trois mille ménages képp jot na jot na <hesitation> ñépp jot nañu presque seen <hesitation> seen se seen seen wàllu transfert ren may rappelé ren ñi ngi ci huit mille ménages si ñetti régions yi ñu ngi ci huit mille ménages donc huit mille ménages yépp bu soobee Yàlla nu ñu ko ñaanee ñépp ay jot seen <hesitation> seen seen transfert monétaire c' est vrai que am nañu léeg-léeg ay gàllankoor maanaam ci numéro de téléphone yi
waaw
léeg-léeg numéros yooyu baaxuñu <inhales> léeg-léeg moo tax ba léegi am na ñi nga xamante ni ci wàl ci ci ñi bokkoon daaw ba léegi jotaguñu mais ñi ngi ciy liggéey pour xool nan la ñuy def su ko defee erreurs yi ñu daloon daaw bañ ñu dal ren maanaam ci numéros yi léeg-léeg ni nga bind numéro nga juum léeg-léeg ku lay jox numéro bi sax mën na juum ci numéro bi moom moo waral ñépp ñi bëggoon ñi ñi waroon a jot daaw am na quelques uns ñi nga xamante ni jotuñu <breath> waaye ren ñi ngi ciy liggéey comme ça heure yooyu erreurs yooyu ñi mën ñi ñi bañ koo bañ koo jànkotoo ja ñu bañ koo ki kii ja comment dirais je <hesitation> bañ koo mu bañ a am ren
bañ a am ren waaw
voilà donc <hesitation> ñu ngi ciy liggéey
waaw loolu sax <hesitation> mën naa koo firndeel que ne daaw effectivement bi ñuy war a joxe sax transfert monétaire yooyu <breath> liggéey ngeen woon ak ak <hesitation> rajo communautaires yi foog naa defoon nañu ci aussi seen i wàll <breath> maa ngi doon daraaye si buur bi sax parce que yaa ngi fii ci Ndefleng FM ci 93 point 5 ma la doon daraaye ne la ah <breath> en tout cas yéen a ngi jàppale baykat yi mais aussi waroon ngeen jàppale aussi ñi nga xam ne aussi ñooy wasaare <breath> <hesitation> communication bi parce que aussi bi ma déggee keroog nga ne ma ah chaque ménage am na tant une somme <inhales> la ne ah projet bi de Yal na fi yàgg comme li sa mbokk murid yi di wax rekk Yal na fi yàgg te wér <breath> mais yéen aussi Yal na ngeen fi yàgg bul parce que aussi baykat bi bay <breath> toog ba jékki-jékki jot bippe ci téléphone am mu xool mu nekk xaalis <inhales> foog naa kooku bu la ñaanalee aussi mënoo <hesitation> mënula fay daal en tout cas <breath> mais ma <hesitation> sama laaj bu beneen laaj bi mooy que ne dama seetlu ne bu njëkk <breath> projet PAM comme ni nga ko waxee noonu si <hesitation> jàppale aussi période * jàppale période calamité mbaa problème mu conflit <breath> c' est vrai que am na ay risques yu bëri parce que da nga doon gis sax ay da nga doon dégg ay agents yu ñu jàpp <breath> ndeysaan mbaa ñu dem si benn dëkk sax nga gis ñoo xam ne eaux et kooku bandits yi ak ñeneen éni dañu la doon <breath> <hesitation> jàpp di leen di def naka su dul noonu <breath> mais <breath> suñu zone Fatick bii dama gisoon programme alimentaire mondial doon def ay périmètres maraichers yoo xam ne dañu ko doon jagale jigéen ñi <breath> mais si jigéen yooyu sax da nga doon gis ñu def sax ay ndaje ay mobilisation di def farine <hesitation> enrichie <breath> pour mën a jàppale seen doom yi parce que li ñu doon bay foofu maanaam mbayum noor bi <breath> la ñu doon ñëw di ko transformé pour gën a jàppale xale yi parce que foog naa aussi finalité projet bi aussi <breath> ñu ngi wax rekk mag ñeeg jigéen ñi <breath> mais ndaw ñi aussi bokk nañu ci parce que ñoom ñoo nekk <hesitation> les futurs de demain
<breath> waaw <hesitation> PAM bëri na ay programmes maanaam <hesitation> programme bu ñuy ne di wax nii mooy programme de renforcement de la résiliance mais am na yeneen programmes mooy programme de renforcement de la nutition
nutrition
pour xale yi xale yi xiibon yi boobu programme tamit am na fii am na beneen programme mooy cantine scolaire soo leen gisee écoles yi xale yi fa lekk PAM moo leen di jàppale à travers suñu partenaire <hesitation> de l' éducation ministère de l' éducation <inhales> donc <hesitation> ci ci wàllu nutition bi PAM day joxe <hesitation> farione enrichie waa waa waa CNDN mooy <hesitation> ex CLM <inhales> ñoom la ñu lëkkaloo pour xool nan la ñuy jàppalee xale yi xiibon yi <inhales> jigéen yi ëmb yi ak <hesitation> ñi ñi ñi di nàmpal <breath> nan la ñu leen di gën a jàppalee pour <hesitation> nutrition bi renforcer seen nutrition <breath> donc ñu ne <hesitation> dañuy gunge jigéen ñi surtout ci jardin maraichers yi parce que jardin maraichers yi <hesitation> lu ñu seetlu mooy légumes yi ñuy produire dafa am solo ci wàllu nutrition bi moo tax ñu ne dañuy yam ci farine enrichie yu ñuy joxe <hesitation> xale yi ak femmes enceintes ak allaitantes yi mais da ñuy gën a jàppale <breath> jigéen ñi ci wàllu tool yi moo tax ak suñu partenaires yi mooy ñi mel ni Proval PAZA Symbiose dañuy liggéeyee ak ñoom si genre des maraicher <inhales> maanaam dañuy financé jigéen ñi ci wàllu jiwu ñi jàppale leen ci wàllu grillage ren sax am na <hesitation> ay moto pompes solaires yi ñu prévoir ci ay gox loolu yépp pour gën a gunge jigéen ñi pour ñu gën a yëngu ci wàllu tool yi non seulement <inhales> su ñu produire légume yi dañu ciy mën a dañ ciy jëfandiku maanaam dañuy dañuy lekk di renforcer seen seen nutrition <inhales> mais <hesitation> également mën nañ ci jaay donc liggéey la aussi dañ ciy jaay création d' emploi la donc dañu ciy jaay am ci xaalis donc loolu moo waral <hesitation> PAM ne day gën a yëngu aussi gën a jàppale jigéen ñi gën a jàppale <hesitation> ménages yi néew yi <inhales> ci wàllu <hesitation> jardin maraicher production <hesitation> maraichère
lan la projet projet bi prévoir maintenant pour <hesitation> réduction des risques parce que loo gis aussi dañ naan réduction des risques <breath> mais mën na nekk sax en terme d' information climatique mën na nekk si yeneen fànn ak yeneen fànn mais <breath> aussi yan partenaire wax nga ko sànq sax am na partenaires yu bëri yoo leen lim sànq <breath> mais xanaa nga dellusiwaat si kii boobu rekk parce que bu ñu waxee changement climatique nag <breath> foog naa ne ku ko gëmutoon wax naa ko si atelier Fatick ba keroog <breath> war nañ ko gëm léegi parce que <hesitation> bu njëkk c' est vrai gis nga ko ren <breath> depuis plus de vingt ans yoo xam ne taw <hesitation> mois de <hesitation> juin <noise> foog naa kenn mësukoo <noise> en tout cas xale yiy door a juddu mësuñu ko gis <breath> mais gis nañu ne aussi que ne c' est vrai que <hesitation> érosion coitière bi bëri na <breath> tàngoor bi gis nga ko jamono yële <hesitation> man ñëw naa fi Kaolack un jour <breath> c' est vrai que man sa ma sa ma biir oto da dafa demoon presque ba quarante sept degré te xam nga boo nekkee si biir oto aussi ak clim bi mu mu dem ba bëgg la marqué quarante sept degré celà veut dire que <breath> si biti war na tàng jusqu' à 49 au cas ou cinq 50 degré <breath> lan ngeen prévoir pour ces pour ces riques là monsieur Diedhiou
<breath> réduction des riques soo ko déggee <hesitation> maanaam c' :est des risques liés au changement maanaam mooy risques yi nga xam soo leen wax nga ko sànq bu njëkk bi nu mu daan tawee tawatul loolu nu mu daan léegi nu mu daan tàngee <hesitation> changé na tànga <hesitation> léegi léeg-léeg day tàng sedd donc cli changement climatique bi réalité la <smacks lips> <hesitation> moo tax PAM ne pour réduire risques yooyu ñu ne dañuy lëkkaloo ndax wër information climatique
Jokalante
<breath> soo amee information climatique ñu ne la ren <hesitation> nawet bi am na nu mu demee du bëre ndox donc yow baykat bi da lay permettre nga mën a tànn ban jiwu ngay jël ren ngay ngay ngay jël pour mu na mu na bay comme saa su ko defee météo suñu la nee ren du bëre ndox di nga mën a am tànn jiwu ba nga xamante ni au moins quelque soit ndox buy am au moins yow as tuuti di nga ci di nga di nga ko am <inhales> donc da lay permettre nga mën a planifié sa nawet <inhales> donc mooy réduction des risques rekk léeg-léeg di nga jot benn message ne la bon <hesitation> taw bi dina bëri <inhales> dina taw fii tay ak suba dina taw donc dèjà yow da nga prévoir wis engrais wala jiw donc soo jotee message boobu dina <hesitation> di di nga di na la permettre au moins nga mën a xam kañ ngay jiwu wala kañ ngay wis engrais donc mooy mooy réduction des risques parce que yooyu information soo soo leen jotee mën na tax ba su dee da nga waroon a am yàqule au moins di nga réduire lu lu lu lu lu lu lu lu lay lu lay yàq un de deux ci réduction des risques yooyu ñu ngi yëngu ci <hesitation> maitrise de l' eau maanaam ci tool yi <smacks lips> ñu ne comme ndox amul parce que changement climatique lu mu daan lu mu daan tawee tawatul noonu
tawatul noonu <hesitation> <hesitation>
ñu ne dañuy gunge nit ñi jàppale leen ci wàllu defar diguette et digue de casier rase ci la plupart ci bas fond yi mooy fu ñuy bayee ceeb ñu ne dañuy dañ leen di jàppale ci yeneen techniques su ko defee ñu mën a maitriser ndox mi maanaam <hesitation> ndox buy walangaanoo di di di di di dem justement nan la ñuy def ba mën koo recuperer su ko defee su ñu bayee même su dee as tuuti mën a ñu mën cee am donc loolu <hesitation> ci waa sa ci réduction des des risques aussi assurance bu ñuy wax ni bokk na ci parce que <smacks lips> soo bayee nga investir jënd sa engrais jënd sa jiwu nga investir te <hesitation> tawul rendement bu nga bu nga waroon a am amoo ko te nga assuré sa tool waroon a perte tout mais assurance ne la maa ngi nii man dinaa la ne masa maanaam dina yëkkati as tuuti jox la ko <noise> pour nga bañ a perte tuuti loolu bokk na également ci ci réduction des risques maanaam risque yi nga waroon a am yi nga waroon a jànkonteel yi waroon a tax ba nga perte lépp lu nga waroon a lu nga lu nga def ci wàllu mbay mi au moins risques yooyu <hesitation> pertement boobu doo ko am maanaam <hesitation> di nga denc tuuti ci wàllu tontine mooy ñetti caabi yi ñuy wax di nga bay marichage jiwu jiwu jiwu bu baax di nga am jiwu bu baax di nga teel a bay di nga xam kañ kañ laay jiwu kañ kañ laay wis engrais <inhales> assuarance baa ngi nii aussi di la taxawal donc yooyu yépp maanaam <hesitation> bokk na ci yuy dooleel bay bi mbay baykat bi pour mu bañ a perte bañ a ñàkk lépp lu ñu lu mu investir donc mooy daanaka presque activité mooy <hesitation> comment dirais je mooy lu nga xamante ni da koy dooleel pour mu bañ a ñàkk lépp mooy réduction des risques
<hesitation> <hesitation> bu baax parce que sax <hesitation> wax nga ko sànq mu sama xel ñëw si rekk <inhales> si réduction des risques yooyu am na ci ay paysans yoo xam ne léegi sax da ngay gis <breath> <hesitation> nawet bi balaa muy commencé installé wu sax dañuy commencé jiwu pastèque parce que boo xoolee zone Niakhare bi foog naa Sobe am na dëkk bu ñu naan Sobe <breath> dëkk ba exemplaire la ñoom dañ cay def ba def si sax ñaari récoltes <breath> nga xam ne fii ak <hesitation> mois d' aôut bi ni dugg rekk léegi nga gis nga commencé nga commencé di jaay seen i premières toolu xaal mais bu ñu jaayee ba pare aussi dañuy ñëwaat ruujaat jiwaat encore pour mën a ànd ak ndoxu taw bi xam nga loolu aussi foog naa si si réduction risques yi la parce que ñoom ñu ngi <noise> par rapport au changement climatique <breath> ñu ngi naan balaa may jël sama tool di ci def <hesitation> gerte kese te gerte bi mën na baax comme mën na ñàkk a baax xaaral ma xool beneen culture boo xam ne à côté <inhales> dana ma mën a jàppale mooy li nga wax si mbayum noor bi aussi <breath> am na ci ay pay paysans yu bëri yoo xam ne léegi foog naa ne si yu nekk si basfond bi nga xam ne am nañ tuuti ndox boobu ba tey foog naa <inhales> ak seen i njàppale ak seen njàpaale yeneen programmes yépp yu fi nekk fii si Sénégal <inhales> am ñu leen di jàppale pour ñu mën a au moins génne ci <hesitation> période yooyu parce que boo xoolee changement climatique yi dem na ba suuf si suuf si léegi baykat yu bëri dañu koy wax si suñu GTP bi di ko waxtaanee chaque jour <inhales> suuf si amatul doole boobu kon nag il faut que gars yi ñu am sax ay semences certifiées yoo xam ne <inhales> semence bi waroon a def trois mois <breath> ñu liggéey ko ba nga xam ne si at si weer rekk bu tawee tuuti sax rekk au mons dugub boobu dana mën dem ba nekk loo xam ne au moins njaboot bi di nga ci mën a <hesitation> dund balaa beneen nawet bi di ñëwaat <breath> kon <hesitation> ñuy gërëm bu baax a baax rekk <hesitation> waa projet 4R <breath> di fàttali ne ba tay rekk nag projet bii ñu ngi ko financé ñoom waa fond vert climat <breath> mais aussi si njàppale soutien <noise> technique <hesitation> Jokalante <breath> mais di gërëm bu baax a baax aussi équipe bu PAM bi yépp nga xam ne aussi guddeeg bëccëg ñu ngi si <hesitation> région yi <breath> <hesitation> ñu ngi si Sénégal ñu ngi si àdduna bi yépp sax laay wax parce que link la rekk <breath> dama faral di wax ne da cee am projet yoo xam ne bu nu yeggsee àdduna bi moom bu ñëwee sa dëkk <inhales> da nga war a kontaan rekk parce que dëkk boo mën a dem si àdduna bi rekk da nga fay fekk waa agent wu PAM yi <breath> mais aussi système bi ngeen mettre maintenant pour <noise> parce que sànq wax nga lu am importance épargne et crédit <breath> mais man nag <hesitation> yaay sama buur nag xam naa danaa xaw a wàññi baat bi tuuti <breath> mais man bu ñuy waxee éparge ak crédit si jigéen ñi da nga ko wax sax ak ñetti caabi yeeg yeneen <breath> mais man dama ci am expérience fële <hesitation> fii sama wetu kër Fatick ñu def ñetti caabi <inhales> mais souvent femmes yi c' est vrai que stratégie bi ñu la di jàngal lu baax la mais exécution bi parce que da da ngay gis ñu lebal kenn ku mel ni <hesitation> Khady Pène sama doomu <hesitation> sa sama jabaru doomu nijaay la donc moom laa ñemee tooñ <breath> dañuy lebale ba jour bu ñu tojee <hesitation> ñetti caabi yi souvent day ameel sax kees bi bor te pourtant formé ngeen leen jàngal ngeen leen am na ci ay <hesitation> mutuelles yu bëri yoo xam ne ñu nga fa implanté wu mais jigéen ñi boo leen ne kaay leen leb rek ñépp ay jógandoo leb bu demee ba fay ba nag day xaw a am problème yan systèmes ngeen war a ngeen mettre en place maintenant <inhales> pour gën a ñoŋalaat aussi parce que dama ne <inhales> trop de crédit aussi <hesitation> day appauvrir aussi <hesitation> suñu population
<hesitation> <hesitation> question bu am solo la moo tax <hesitation> ñun <hesitation> si suñu jàngat ñu ne dañuy lëkkaloo ak waa Caritas
waa Caritas
Caritas dañoo am expérience ci wàllu <hesitation> épargne crédit micro épargne <hesitation> stratégie bi mooy dañoo ne <hesitation> jigéen ñi ñoom ñooy taxawal seen réglement intérieur de fonctionnement <smacks lips> ba pare seen cotisation maanaam <hesitation> seen <hesitation> li ñuy cotisé ñoom ñoo koy fikseel donc kenn du ñëw di leen imposé par rapport seen doole ñoom ñooy xool ñaata la ñuy cotisé pour seen seen kees bi su ko defee ñoom également ñoom ñooy xool ku nekk ñaata ñaata lay jël ci wàllu crédit te soo jëlee également su dee am na pourcentage ñoom ñooy fixé pourcentage boobu maanaam soo jëlee junni ñaata nga ci war a teg sooy sooy sooy fay ça c' est un kañ nga ko war a fay te aussi suñuy épargné c' est pour ñu développé ay activités
ay activités
maanaam dañuy épargné du pour séddoo dem lekk wala séddoo dem jënd <hesitation> ci mais pour séddoo <hesitation> da dañuy dañuy épargné jël mais ku nekk soo jëlee dañuy wax yan activités yan activités ngay développé maanaam xaalis bi nga jël foo koy dugal <inhales> pour mu mën la jural dara donc noonu la ñu leen di formé noonu la ñu leen di tàggatee <smacks lips> ku nekk su jëlee day da dañu koy formé ni ñu ni ngay fan nga koy digal yan activités nga koy nga ngay ngay investir pour su ëllëgee xaalis boobu mën laa ju jural dara jur jural dara <inhales> donc foramtion yooyu d' abord la ñuy miser donc ñun <hesitation> Carit ak <hesitation> ak waa Caritas lu ñu fu ñuy gën a mettre <hesitation> comment dirais je <hesitation> importance bi mooy mooy formation bi d' abord <inhales> donc dañu leen di njëkk a formé su ko defee suñu amee formation bu dëgër ñu xool nan la ñuy def pour <hesitation> suñu jëlee seen suñ jëlee seen crédit bi fan la ñu koy dugal donc loolu dafa am solo donc ci formation bi la ñuy miser d' abord avant développement activités yi donc <hesitation> <noise> lu ñu seetlu mooy <inhales> su ma jëlee exemplaire exemple bu bu Tamba ak Kolda <breath> dañuy seetlu ni épargne et crédit yooyu dem na be jigéen ñi la plupart ñu koy def soxlawuñu lëkkaloo ak <hesitation> yeneen institutions financières pour ñu financer leen lu ñuy jël ci wàllu seen kees bi <smacks lips> ak <hesitation> fiñ koy dugal lu ñuy liggéey ba ñi am ci njëriñ loolu dong doyal na leen te soxla wuñu <hesitation> lëkkaloo ak yeneen institution microfinances donc loolu dafa am solo ci wàllu <hesitation> presque succès réussite daanaka kees yu bëri yoo su ma jëlee <hesitation> exemple ci Kolda di nga gis kees bu bu bu ba jigéen ñi cotiser ci seen kees ba presque lu mot fukki million wala ñaari fukki million
ñaar fukki million
ci ci benn kees donc daén koy dañ koy séddoo mais du ñu ko séddoo ku nekk day jël li nga xamante ni mën na ko jël mu su investir mën na ci fay mën na ci delloo donc fii zone centre bi maanaam ñetti région yi noonu la ñuy tàmbalee aussi jigéen ñi bokk ci programme bi commencé nañu cotiser <breath> mais ku nekk da ngay da ngay sooy jël da ngay jël la nga yelloo la nga mën a fay
li nga mën a fay
te lu ma seetlu man tamit ak retour bu ma am ci te ci ci ci terrain bi jigéen ñiy jël la plupart amuñu problème fay donc dañuy jël liggéey fay
mais xam nga nag pour man li tax amuñu problème fay si zone centre bi dama ko faral di wax parce que peut etre liggéeyoon naa si développement <breath> mais dama ko jël si sama exemple bopp rekk sa mbokku joolaa bi wóor na ma wóor Yàlla ne <hesitation> dana déglu émission bi xam naa moom bu ma ñi bu ma eggee kër ga kenn du ma toggal <hesitation> ñànkatang oubien kenn du ma tegal kaldu <breath> mais bu ñu demee ba war a fay souvent yow la ñuy soldé ñuy góor ñi ñun boroom kër yi nañu waxante dëgg <breath> parce que dañuy ñew ne la ah abal ma ma mën a dem remplacé li ma jëloon parce que ñoom bu ñu koy jël doo ko yëg mais fay ba bu jotee da ngay gis ñoo xam ne sax dañuy toll fii sax woo seen doom ya nekk ndakaaru <breath> ne leen boo leen ma jàppalewul parce que loolu man vivre naa ko parce que nee naa la man yàgg naa ak waa programme PAM <breath> dama doon liggéey ak <hesitation> Elisabeth bi nekkoon fii xale bu sawar la woon ñu doon dem si périmètre maraichers yi <breath> doon dem ci organismes mobilisation sociale yi <breath> mais dund naa ko ak beneen programme boo xam ne aussi c' est vrai que bu doon pour fay rekk mën nañu amasser vingt millions <breath> mais naka la ñu amee vingt millions yi naka la femme yi fayee moo tax ma ne trop de crédit souvent aussi te jigéen bu doon dañuy yam si programme benn rekk mais dañuy duggandoo si plus de trois à quatre programmes <breath> nga xam ne fay bi bu ñëwee nag ñun jëkkër yi ñun càmmeñ yi <breath> ñun <hesitation> mbokk yi ñun ñooy obligé di fay monsieur Diedhiou na ñu ko wax te dee rekk te nag aussi nag bien que nag dañoo bëgg changement de comportement parce que dama ne <breath> njariñu émissions yi mooy pour que ku ko déglu mën a changer comportement boo ko defoon benn yoon ñaari yoon nga mën a wax ni ah li tax nag ñoom Diedhiou nag <breath> ànd ci ak waa Caritas ànd ci ak waa Jokalante <breath> c' est pour que ñu changer comportement <inhales> c' est pour que ñu mën a xam ne su ma lebee xaalis lebu ma ko pour jëndi or <breath> lebu ma ko pour jëndi ay yére <inhales> mais dama koy leb pour def fi benn activité mais ñëw leb xaalis ba pare nag duggal ko feneen xaar ba fay ba jot na aussi nga ñëw di sonal nit ñi moi je dis chaque jour que les femmes y a des femmes leaser <breath> c' est vrai y a des femmes leader am na ñoo xam ne vraiment avec xaalis bu ndaw lañ commencé ba aujourd' hui ñu ngi nekk vraiment même des commerçantes internationaux et autre chose
waaw <hesitation> li nga wax <hesitation> dëgg la mais man <hesitation> ànduma ci tellement parce que actuellement

jigéen ñi actuellement vraiment <hesitation> changé lu bëri changé na si ñoom <smacks lips> parce que moo tax soo demee ci ci ci villages yi sax man miy dem ci village léeg-léeg gis naa am na ay kees góor ak ay kees jigéen mais lu lu ma seetlu mooy jigéen ñi léeg-léeg sax du ñu nangoo jaxasoo ak góor ñi parce que dañuy naan góor ñi suñu jëlee bor du ñu fay
du ñu fay
<breath> te jigéen ñi su ñu jëlee dañuy fay parce que tout simplement <hesitation> jigéen yu bëri ñu ngi ci commerce bi petit commerce ñi ngi ci maraichage bi ñi ngi ci transformation bi donc jigéen ñi tooguñu léegi gis nañu presque kër yu bëri bëri bëri jigéen ñi ñoo ñoo ñoo ñoo ñooy jàppale seen seen seen seen léeg-léeg sax
bu ñu amul wujj
ba lée <laughs> <breath> léeg-léeg sax <hesitation> tabaski bii paase am nay jigéen yi nga xamante ne même xar yi sax
ñoo ko jënd
ñoo ko jënd seen seen jëkkër
dëgg la
am na am na ay ay kër yi nga xamante ni sax seen seen jigéen ñi ñoo jàppale góor ñi pour ñu tabax kër yi
tabax kër
ci wàllu seen <hesitation> seen seen njaay jënd ak jaay mi ñuy def seen tool yi ñuy tool yi ñuy yëngu ay transformations yi ñuy def <breath> maanaam léegi man mën naa wax ni changement de comportement am na ci wàllu jigéen ñi moo tax am naa ci yaakaar am naa yaakaar lool si jigéen ñi léegi
en tout cas <hesitation> nañ ci ñëwaat léegi sax si 5 ans d' expérience yi aussi : fra accompagnement yi je sais qe expérience su Kolda ak fi ngay wax noonu man ànd naa fa ak ay projets vraiment di dem defi ji ay évaluations mais je dama naan chaque jour suñu jigéen ñi daal waroon nañ leen a yóbbu en voyage en mission pour ñu xool ñooñu ah naka lañ gëmee liggéey bi quoi par rapport à suñu zone centre bi nga xam ne moom li Yàlla xam rekk doy na bien que nag d' accord naa xam naa da ngay ragal rekk <hesitation> jigéen ñi aussi <laughs> boo demee si àll bi ñu ne la monsieur Diedhiou yaa waxoon lii mais man mi nga xam ne man maay Pape Mar di xulóo ak ñoom guddeeg bëccëg man moom je maintiens li ma waxoon sànq mais ma bëggoon ñu ñëwaat si même le rôle de Jokalante parce que waxtu bi mu ngi ñuy dab bien que nag xam nga rekk jaam buy waxtaan ak <hesitation> buuram aussi nag day bàyyi temps bi muy dem rekk mais ma bëggoon nga ñëwaat si vraiment rôle rôle bi Jokalante am si liggéey bi mais aussi <hesitation> si accompagnement bi parce que juróomi at a ngi nii yéen a ngi aussi di yëngatu di jàppale comme ni ngay wax noonu si résiliance bi di jàppale si épargne jàpplae si assurance bi <breath> mais di jàppale sax si ndooleel mbay mi parce que wax nga ko di ci nuyu au passage waa Symbiose je sais que monsieur Ba <hesitation>

Ba <hesitation> hum <hesitation>
waaw ni muy jàppalee jigéen ñi moo tax ma ne am na ci jigéen ñoo xam ne sama mbokku séeréer yi dañu leen waroon a voyagé loo ñu dem vers ay voyage d' études dem xoolaat ba gis ne pourtant seen moroomu jigéen li ñuy def ba am ci ay coopératives yoo xam ne foog naa ne tay li ñuy exporté ci maïs ak ci leneen waroon nañ ko mën a def fii ci Niakhare ak li ko wër <hesitation> monsieur Diedhiou
<smacks lips> waaw c' est c' est important li nga wax may changement d' expérience <hesitation> échange expérience c' est important parce que ñu ngi siy xalaat sax ak suñuy partenaires nan la ñuy def pour <hesitation> au moins jigéen ñi mooy suñuy yeneen partenaires mën a voyagé ci yeneen gox yi pour dem xool <hesitation> ñoom tamit li ñu fa yëngu su ko defee day dañuy da da da leen di gën a sawarloo su ko defee dañuy xam ne <hesitation> tout est possible
<hesitation> <hesitation> tout est

may revenir ci partenaires yi ci <smacks lips> <hesitation> activités yi maanaam wax naa wax naa fii partenaire bu nekk am na au moins benn partie bu mu bu <hesitation> bu muy yëngu benn partie bu importance <breath> am na <hesitation> comme num ko waxee am na ay partenaires yuy yëngu ci wàllu <hesitation> bay bay mbay mi
mbay mi waaw Symbiose
waa Paza ci <hesitation> Koungheul Kaffrine waa <hesitation> Fatick mais ci loolu tamit am na yeneen partenaires yuy yëngu ci information climatique ci wàllu assurance également mooy Jokalante
mooy Jokalante <inhales>
Jokalante maanaam liggéey bu muy def mooy <hesitation> man mën naa ko tuddee transversal <inhales> mooy parce que lépp lu ñuy def ci wàllum mbay <hesitation> le maillon important aussi mooy information climatique <smacks lips> te lu ñuy seetlu ci Jokalante ak yeneen partenaires yi non seulement Jokalante su ma jëlee Jokalante da ñuy partager information climatique yi <inhales> ba pare di gunge producteur yi ci wàllu formation parce que tout recemment def nañu formations yi ci partout <hesitation> Fatick def na ñu foofu formation dañoo regrouper partenaires yi regrouper animateurs yi relais yi ak producteurs yi <breath> pour ñi échanger ci wàllu information climatique <breath> <hesitation> lan mooy importance information climatique soo jotee information climatique noo ko war a jëfandikoo donc def nañu formation yooyu ci gox yépp def nañu ko Fatick def nañu ko Koungheul ak <hesitation> ak ak <breath> ak ak Nioro <breath> donc <noise> et nii dañoo programmer dèjà benn <hesitation> benn <hesitation> formation également pour wàcc ci terrain bi waxtaaan ak producteur yi <smacks lips> moo tax da ma ne ñoom nawet daanaka <hesitation> mooy seen période bu plus sensible ci nawet moo tax ñoom <hesitation> nawet du ñu du ñu du ñu nelaw <noise> <inhales> da ñuy xool exactement est que poducteur yaa ngi jot seen <hesitation> seen information climatique yi <breath> est ce ñii nekk di jot information climatique yi est que ñu ngi koy partager comme ni mu ko ni mu ko waree ci gox yi <breath> parce que seen mbëbët mooy su ma jëlee ren nee naa ren huit mille producteurs la ñu am huit mille ménages <breath> mais si wàllu formation daanaka <hesitation> quelque trois cent ménages la ñu jël trois cent producteurs lañu former mais mbëbët Jokalante mooy trois cent ménages yooyu su ñu jotee information yi ñi mën a wasaaroo tasaaroo information yi ba ñépp jot ci maanaam non seulement huit mille yi mais ñi dem au delà des huit mille <breath> ku nekk fu nga nekk nga ame information climatiques yi même soo participé wul formation <hesitation> fo formation Jokalante mais au moins <breath> na <hesitation> ñi war a jot information mën ko partager ba yow mii fu nga nekk sa gox au moins nga jot <hesitation> information boobu su ko defee mën nga préparer nawet mën nga planifier am benn plani def benn planification bu bu bu am solo planification bu baax ci ci ci ci nawet bi donc <hesitation> may profité di leen di jaajëfal mooy waa Jokalante jaajëfal également yeneen partenaires yi
partenaires yépp
waaw ñoop ñépp <noise> <hesitation> gis nañu ni nawet su jotee du ñu am temps donc <hesitation> c' est des présentement animateurs yi ñu ngi ci terrain bi <inhales> di distribuer mooy coupon d' assurance ak bulletin d' adhesion donc huit mille producteurs yi ku nekk di nga am sa <hesitation> coupon d' assurance ak sa bulletin d' assu d' ahesion donc <hesitation> vraiment liggéey bu am solo la ñu nekk di def ci ci ci terrain bi ma di leen di jaajëfal di profité di jaajëfal kii animateurs yi ak relais yi waaw parce que gis nañu liggéey bu ñu nekk di def ci terrain bi instant yii amuñu temps
<hesitation> jafe-jafe yi amul ay jafe-jafe <breath> yoo leen di jànkuwanteel souvent
waaw du du du du ñàkk
du ñàkk waaw
du ñàkk jafe-jafe yi du ñàkk su ma jëlee <hesitation> sànq wax naa ko <inhales> transfert monétaires yi mooy <hesitation> xaalis bu ñuy yónni
waaw problème numéro yi
problème numéro yi am na donc <hesitation> am na ñi nga xamante ne amuñu nu amuñu téléphone amuñu numéro léeg-léeg dañuy jël seen numéro mbokk wala num sa numéro doom nga jël ko léeg-léeg <breath> sa numéro bi léeg-léeg <hesitation> day fekk numéro bi baaxul
baax na
wala nu wala numéro bi ni ñu ko bindee baaxatul donc loolu yépp ay jafe-jafe la yeneen jafe-jafe yi mooy <smacks lips> <hesitation> accesibilité am na zone yi nga xamante ne dañoo nawet kenn mënu fa dem c' est des zones très difficiles d' accès donc suñu sañoon dañuy dem ba foofu toog waxtaan ak <hesitation> ak ak producteurs yi ak nit ñi mais dañoo am jafe-jafe parce que pour nga dem ba foofu ñe nawet day day day métti day jafe donc yooyu tamit <hesitation> am na <hesitation> am am am na si yooyu tamit ay jafe ci jafe-jafe yi la bokk beneen <hesitation> jafe-jafe bi mooy suñu sañoon tay ñépp la ñuy jàppale
waaw
ñépp la ñuy jàppale mais lu ñu am moo enveloppe disp en enveloppe bu ñu am pour jàppale nit ñi moom moo doyul
moo doyul <hesitation>
moo tax ñi ñi ñi tànn parce que suñu sañoon tay xam nañu milieu rural daanaka ñépp a ndóol
dañoo tanewante rekk
dañoo tanewante rekk waaye su ñu sañoon ñépp la ñuy jàppale mais li ñu am moo doyul mais lu ñu ñaan Yàlla mooy at bu nekk na gën a yokk
na gën a yokk
parce que nee naa la daaw trois mille la ñu amoon ren ñu yokk ci cinq mille muy huit mille ñu ñaan Yàlla mooy déwén ñu gën a yokk su ko defee ñi ba gën a ñu ñu mën a jàppale ñépp parce que <hesitation> gis nañu ni ñépp a ko yelloo
les perspectives ou les relations plus résiliantes
les les les perspectives mooy <hesitation> mo mooy gën leen gunge rekk
gën leen a gunge
gën leen a gunge te également <hesitation> sensibiliser leen former leen de sorte que ñun ëllëg su ñu fi nekkul ñoom ñu mën a di wéyal seen bopp moo waral <hesitation> asurance bi ñuy def nii am na assurance cash maanaam même soo bokkul ci programme bi mën nga dem fayal sa bopp
fayal sa bopp pour assurer sa
donc loolu mooy seen mbébét suñu mbébét dañ leen di former pour au moins ku nekk mën a gis lan mooy njëriñ assuarance ñu former leen ci mbay mi pour au moins ku nekk mën a defar boppam ay cordon pierreux wala diguette en case diguette en cadre wala gabion su ëllëgee programme mi su fi nekkul producteurs yi ñu mën a demal seen bopp ñu mën a defaral seen bopp ay gabions mën a defaral seen bopp <hesitation> ay compost parce que il faut le rappeler am nañu programme compost defar compost tamit <inhales> parce que <noise> su wax nañu ko sànq engrais bi léegi dafa cher te léeg-léeg engrais bi day dem ba ray suuf si moo tax ñun ñu ngi gunge nit ñi ci wàllu defar compost donc yooyu yépp ay xeet ndimbal pour <hesitation> su ëllëgee producteurs yi ñoom ñu mën a demal seen bopp te mën a mën a au moins jëlal seen bopp en en en charge
lan nga wax population yi lay déglu <noise> fii si Ndefleng FM si 93 point 5
<breath> <hesitation> maa ngi leen di
en tant que ;fra buur nag mais nag xamal ne nag <laughs> quelques minutes nga dese pour nga nekk buur <laughs>
waaw <hesitation> ñoom surtout sama sama sama mbokk séeréer yi yi nekk Fatick xam nañu ni man seen buur laa waaw te d' accord nañ ci parce que <breath> <hesitation> gis naa ni d' accord nañ ci def nañu benn formation ñoom ñépp a yëkkati seen loxo ne ma man maay buur moo tax ma di leen di gërëm rekk di leen sant <smacks lips> di leen ne <hesitation> gis nañu seen engagement parce que léegi soo demee si tool yi léegi wala nga dem visiter benn ba ci jigéen ñi ci ak góor ñi tamit si <inhales> seen <hesitation> ñetti caabi di nga gis ni am na engouement am na engagement bu ñuy def <inhales> <hesitation> ñun dinañu continuer dinañ <hesitation> di di di leen jàppale di leen gunge <inhales> loolu mooy suñu su suñu taxawaay <breath> di leen ñaax rekk nañ <hesitation> nañ nañ nañuy continuer ci liggéey bi <inhales> di ñaax relais yi formation yi ñuy yi ñuy yi ñuy jot a am nañ koo tasaaroo nañ ko wasaaroo nañ ko partager ak <hesitation> yeneen yeneen population bi donc <hesitation> loolu la loolu lañ leen di ñaax ñiy jot information climatique yi na ñuy <noise> na ñuy fexe ba képp ku jotul mën a am <hesitation> mën a jot mën ci jot ñi nga xamante ne tamit <hesitation> bo ñu ngi defar seen <hesitation> for tàggat nañ leen ci wàllu defar diguette ak <hesitation> gabion ak cordon pierreux <breath> su ñu delluwee seen gox na ku nekk au moins jéem a defar sa sa gabion sa sa sa kër wala sa cordon pierreux wala sa diguette en cadre maanaam lu ñuy lu ñu leen di tàggat nii échantillon la mais képp ku am tool suñ la jàngalee nan la ñu <hesitation> bonne pratique agricole maanaam lmi nga war a jiwee <inhales> soo demee sa tool war nga koo mën a def appliqué war nga koo war nga fa mën a def application maanaam <smacks lips> échantillon la ñu leen jox mais li ñuy li ñu leen di ñaax mooy ngeen appliqué ko seen <hesitation> se se seen gox yi donc loolu laa am pour <hesitation> partager ak sa ak ak producteur yi ak <hesitation> population bi
kon <hesitation> jërëjëf monsieur <hesitation> Diedhiou mais jërëjëf aussi partenaires yi yépp nga xam ne aussi ñoo jàpp si si <hesitation> programme mu <hesitation> waa 4R <breath> di projet 4R di programme di bu nekk si programme alimentaire mondial <breath> mais di ci gërëm bu baax a baax aussi ñi nga xam ne ñoom ñoo financer aussi <hesitation> projet boobu muy waa Fond vert climat <breath> mais aussi di ci gërëm aussi <hesitation> njàppale yi nga xam ne aussi waa Jokalante ñu ngi koy jàppale jàppale technique <breath> mais partenaires yépp waa Caritas comme ni nga ko waxee waa Proval waa Paza <breath> ñeneen ak ñeneen ñépp ñi nga xam ne aussi mais population bi nga xam aussi ñoom ñoo adheré si <hesitation> projet bi aussi <breath> ñu ngi leen di gërëm di leen di sant mais aussi di def mention spéciale aussi à monsieur Maodo <breath> bu nekk monsieur météo nga xam ne aussi da ciy xar tànku tubéyam <breath> gis naa temps yépp vraiment moom aussi bien que Jokalante dañ may envoyé ay <breath> ay messages yeeg yooyu mais terewul moom aussi day ñëw rajo ba ndeysaan <inhales> ñëw ne ma Mate bulletion bii moo nii bulletin bii moo nële <breath> non non defaraatal bii <inhales> déet defal nii kon aussi ñoom aussi partenaire technique yooyu aussi ñoo ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax <breath> di fàttali aussi rekk mbokk yi ñuy déglu fii si Ndefleng FM ci 93 point 5 <breath> ci yenn information yi aussi boo ci bëggee xam rek mën nga woote si 33 879 30 92 <breath> 33 879 30 92 <breath> boo ci bàyyee sa message rekk <hesitation> da nga ciy am wax dëgg fa Yàlla <breath> sa tontu <breath> mais nag balaa ngay envoyé message bi aussi na ngay bàyyi ba dégg bip bi maanaam bu nee tiit rekk <breath> mën nga envoyer sa message après na nga am sa sa tontu <breath> mais di ci fàttali nag ne aussi na ñu topp aussi <hesitation> information climatique bi <breath> parce que nekk na loo xam ne vraiment àdduna bi ñu dund léegi <inhales> foog naa avions yi sax bu ñu bëggee naaw sax da ñuy dem laajte sax <hesitation> météo bi <breath> ah naka lay demee bu dee yow mi nekk nappkat aussi ka bëgg a dem géej aussi foog naa gis nga ko léegi <breath> <hesitation> ñu bëri dañu doon réer si géej bi léegi mais avec <hesitation> les informations climatiques <breath> foog naa boo ko toppee <inhales> <hesitation> doo ci am benn jafe-jafe <breath> mais aussi ni nga waxee sànq la aussi su ma jotee message bi aussi bu ma ko denc rekk sama portable <breath> mbaa nga mel ni Papa Ndiaye rekk sama doomu nijaay la rekk nga dégg pinp bi rekk xamoo numéro ba rekk nga racrocher <breath> aussi dégluwoo sax nit ki lu muy wax aussi day nekk ay jafe-jafe day nekk ay gàllankoor te gis nga ne <breath> ci seminaire bi waa Jokalante waxoon nañ ko <breath> buñ la envoyer message boo ko liirul sax ñoom dañuy xam ne tel numéro lire na <breath> ñaari seconde la lire mbaa ñetti seconde mbaa leneen ak leneen kon <breath> na ñuy lire message yi <breath> mais di ko wasaare maanaam nekkul loo xam ne da nga koy denc rekk si sa po poche dañu bëgg <breath> ku ko jot au moins mu jotali ko lu mot fukki nit bu ko defee ñu bëri bëree bëree fii ci zone centre bi <breath> <hesitation> dañuy <hesitation> xam lan mooy information climatique aussi <breath> mais aussi <hesitation> nit yi <hesitation> kii aussi prévisions saisonières yi <breath> mais aussi <hesitation> nit ñi maanaam <hesitation> ñuy fangadiku nit nit nit day fagandiku parce que wax nga ko sànq engrais bi léegi même bu dee baax na cher na c' est pas accessible mais gis nañu ne aussi dafa am aussi état reverse maanaam souvent <breath> engrais bi day dem sax ba jox la loo xam ne bëgguñu ko woon <breath> kon aussi am na ay méthodes yu bees yoo xam ne aussi gars yi ñu ngi ñu koy jàngal <breath> muy compostage yeeg mooy am na ay doomu garab yoo xam ne aussi boo ko boolee <breath> def ko sous sous sous l' ombre maanaam nga def ko si ker <inhales> waxuñu nag nga def ko si naaj bi boo ko defee si ker <breath> ak seddaay boobu ak nga siy sotti ndox mën na dem ba sax remplacer engrais boo xam ne <breath> peut être li nga ko doon jëndee doo koo jëndee loolu <breath> comme ni ma koy mujjee rekk aussi ñu ciy gërëm bu baax a baax aussi ANACIM <breath> nga xam ne moom mooy kuréel bi nga xam ne aussi kese <breath> ñoom ñoo mën a <hesitation> joxe information <hesitation> sur la météo <breath> en tout cas di joxe <hesitation> dig daje te lu yàggul <breath> ci beneen émission si beneen thème mais di ci gërëm bu baax a baax aussi waa PAM <breath> di ci gërëm buur bi nga xam ne nag wax dëgg bés ni ki tay moom <breath> detrôné ne naa ko parce que aussi benn waxtu laa ko mayoon may naa ko sax quelques minutes de plus <breath> mais aussi waa Sine ñu ngi kontaan si yow waa zone centre ñu ngi kontaan si yow <breath> kon jërë ngeen jëf ba beneen yoon <noise>